tini ciattote saada addi addi saada ciatenni mannu lowo geeshsha tenne saada ceanni addi addi saada ciatenni eofirate daafira yee kaiindinni ceanni lowo geeshsha ineheesserane

dubbu saada asiisanno garinni la anna asiisanno garinni taata loo geeshsha asiissannota ikkitino daafira dubbud garunni dubbu saada garunni agara dubbu saada garunni allaala hasiissanno

onni daafira ayimaanchino konni garinni addaddi looso loosatenne eosi gotti assi'rasinna baattosi uma leellifate baattosi hasidhanno garinni loosa hasiirsanno dihaate

gobbanke aana rooriidi anga'la'numma ikkiro baalu manni baatto loosire eerannowa ikkanna kuri baatto loosi're battotewiinni addi addieo firtn bttoswin 0um dh

mitu mitu da'muulchi tenne kaasitnoommo muro unaranna mooffera dandaanno kondidaaira tenne agiro kemiqaale koronsi'ratenni konne da'muulchu hoolanna konne da'muulchu irishinkinni fushsha dandine

kunni garinni tini dubbu saada addi addi k ouyitannonkeh ikkiro dubbu saada agarate lowo geeshsha gaara manna dubbu saada agarate daafira baalunku qansichi millimmo assa hasiissanni

kunni daawira dubbu saada gobbate deerrinni minera martukkinni manna affiro xooqqanni manna affuro hiiqantanni manna affuro xooqqanni hadhanno saadaati yaato

tenne jarme shitanno kemikaale oronsira muroonkira umo huntanno woy muroonke moo fitannota shee hoolate addi addi gariinni oronsi'ne ka'neetinni utenne kemikaale oronsira hasiissan

saada cianno manchi saadasi iwantukkinni yannanni qagicho qasatenni saadasi hudidhukkinni aasso noowa hamihaa're maddiratenni saadasi goritukkinni waa haakkisatenni saadasi lowo geeshsha amadanno

saada jaanno manchi saadasi daafira sammi yaa agure gaeentinni saadasi daafira lowo lowo ewo adhino daafira saadasi daafira lowoorichi annimma noosi daafira saadasi tawaxanni hee'raanno

baatto loosire eeranno manni addi addi looso loosi'ratenni sammi yee opollannowa ikkikkinni baattosi fushshitanno kaashsho kaasi'ranni addi addi eo qitteesi'ranno

kunni daafira gobbate mereero baatto loosi're eeranno manni saada ce e eeranno manninni roore kiirosi lowota ikkitino daafira lowo geeshsha kiirosi jawate

addi addi daraaro addi addi laalunna addi addiri alichunkunni roore gammoo jete baattora liwohunni ala'ladunni afamanno

kuni gatikaashshi rooru manni tenne muro sagalete uyitannonke daafira murote sagalera asi'rino daafira sagalimmate kaasi'rino kaashshooti yaa dandiinanni aye mannino tenne qaalsho qaasi'ra asiirsa

baatto loosire galanno maarti baattosira mayyanna loonsanniro baatto loonsanni yanna afa lowo geeshsha horo guyitannota ikkitino daafira mayyanna loonsanniro afa asiissanno

hkunni daawira saada cianno manni sammi yee ciannoha calla kikikkinni guri saadate hasiisannoricho saadate hasatto baala wonshatenni saadate wayi hasiisanno saadate aggaari hasiisanno saadate addaddi rasiisanno guri baala wonshatenni lowo geeshsha egennanno

gati kaashshooti ineemmu boyite yannasi agarre kaansanni yanna eelitanno boyite yannasi galiinni kaatatenni haddi addi'rira horonsi'nammura hindoommurira kaa'lannoonke kaashshooti yaate

alichaame baattura mudhannure murowwoy inkuma laaltanno laalo la'nemmowa hikkahikkiro kuri alichaame baattura heedhannuri lowu xeena adha baxxannoreetinna konne du'mu bushiaana qiidado ayirra heedhnre

tenne muxxe saade dambete agaratenna lowo geeshsha muxxe saada agarsiisate lowohunni gaara manna lowo geeshsha muxxhe ikkitino saada agarate baalunku geechanke fula lowo geeshsha hasiissannota ikkitino daafira geechanke fula no

baattote hasiissanno muro kasiratenna yanna yannatenni hasiissannore aatenni lowo geeshsha baattosira injiitanno muro yannasi hede kasiranna lowo geeshsha millisanna millimmo hasiissanno

Kuri baatto loosire galanno mannaati yineemo woyite lowo geeshsha egennaamo mannaati addi addi laal cho kaasiratenni baattosira hasiisanno looso loosiranni afamannohunna hasiisannosi looso qixxeesi'ranni gixxeesi'ra egennino

kuni baatto loosire galanno mannaati yine woyite baattosi hasiissanno muro kayisi'ratenna hiitteemmuro kayisi'rire baattosira missannoro egenninihunna buuxino mannaati yine hindannihu kunniraati

baatto loosi're galino mannaati yineemmoweexe kuni manni addi addi garinni baatto loosiratenni injeenna addi addi laalcho yanna yannatenni kaasi'ranninna addi addi're loosiranni afamannoho

kuni baatto loosire galanno mannaati yinemmo woyite hiitte yannara loosi'ranoronna hiitte yannara mixxannoro egennino manni baattosi garinni addi addi laalcho kaasi'ranninna mixxanni afamanno